abantwana abancane abasezingeni lokuqala lwezemfundo bahlezi phansi bayadla ngesikhathi sokudla kwekuseni behlezi lombalisi wabo

Umbalisi labafundi abancane abezinga lesikolo sokuqala bamile phezu kwemethi ethungwe ngobuciko yabalazwa ngombala obomvu, oluhlaza loyibubende.

Abafundi abancane abesesikolo sezinga lakuqala. Bahlezi phansi emacansini athungwe ngobuciko afakwa amabalabala abomvu, aluhlaza lalithanga layiblue.

Umbalisi labafundi abancinyane abezinga lokuqala esikolweni bavakatshele e park njalo sebebhala izinto abangabe bezibonile kuyonaleyo ndawo.

Abantwana abancane abezinga lesikolo sokuqala ezifundweni abafana lamankazana bayadlala bekhangelwe ngumbalisi wabo ogqoke isikipa esiyibhakabhaka lesiketi esilamabalabala.

Abantwana besikolo sezinga lokuqala bahlezi phansi lombalisi wabo benatha itiye emankomitshini aluhlaza behlezi phezu kwemethi edrowe ngobuciko.

Isikolo sezinga lokuqala silendawo yokudlalela ibhola lamantombazana lokuqaga, edwetshiweyo imizila ngendlela efaneleyo.

Abantwana besikolo sezinga lokuqala ezifundweni bagqoke amayunifomu abo alamayembe ayisibhakabhaka baphuma esikolo beqonda emakhaya bebhabhule izikhwama zabo.

Indlu yokufundela abafundi abezinga lokuqala lifakwe amatafula lezitolo kwaya njalo kwafakwa umduli omnyama lapho umbalisi abhala khona amabala

Ngesikhathi sokudla kwemini abafundi bahamba bayethenga ukudla evinkilini elisesikolo sabo.

Indlu yokufundela yabafundi abasezingeni lokuqala ezifundweni ifakwe amatafula lamabhentshi akhona kwafakwa I board eluhlaza ebhalwe ngamabala amhlophe

Abafundi besikolo sezinga lokuqala ezifundweni basemzileni wokuholela ukudla ngesikhathi sokudla kwemini.

Isikolo sezinga lokuqala ezifundweni silendawo yokudlalela ibhora. Ependiweyo phansi ngezitina Saya njalo sona sakhiwa sabalezindlu ezingumdadada.

Isikolo sezinga lokuqala ezifundweni silebhakani elifanekiswe abantwana besikolo laya njalo labhalwa ukuba ngelomnyaka uphi.

Abantwana abangamankazana labangabafana abasezingeni lokuqala lokufunda bayadlala egcekeni lokudlalela okutshengisela ukuba yisikhathi sokudlala.

Isikolo sezinga lokuqala ezifundweni esakhiwe ngezitina ezibomvu safakwa iwindi elikhulu lomnyawo omkhulu safulelwa ngamazenge amnyama.

Amakhabothi angumhlobo ofananayo ofakwe lamakhiye ukubana kugcinakale kuhle imphahla yesikolo sabantwana

Isikolo sezinga lokuqala lezimfundweni. Sakhiwe ngezithina ezibomvu. Safulele ngamazenge ayisibhakabhaka, safakwa amahwindi amakhulu , lamakhetheni ayisibhakabhaka.

Isikolo sabafundi bezinga lokuqala ezifundweni esakhiwe ngezitina ezibomvu safulelwa ngamazenge aluhlaza silendawo elotshani obuluhlaza.

ibhakane elimhlophe libhaliwe libhaliwe ngamabala ayisibhakabhaka izigabazezinga labafundi zasesikolweni esilama zenge abomvu

Isikolo sezinga lokuqala kwezemfundo sile watshi emhlophe ebhalwe inombolo ngamabala amnyama lempondo ezimbili olunye uphondo luyi bhulu olunye njalo luludaka.

Amanamba ebhalwe emaplankeni, okuthiwa ngamabloku. Kusukela Ku 1 kusiya ku 9. Ukuthi abafundi abakuviyo lokuqala, bahlalise lawomaplanka, ngokulandelana kwalezonanba.

Abafundi besikolo sezinga lesibili ezifundweni labadala bagqoke amayunifomu abo amhlophe baya bagqoka lezingwane ezimhlophe, bafundela ukupheka besebenzisa izinto ezitshiyeneyo ezidliwayo.

Abafundi besikolo sezinga lesibili ezifundweni, abagqoke amayembe amhlophe lamablawuzi amhlophe. Bahlezi ezitulweni phambi kwabo kulamatafula, umbalisi wabo uyabafundisa.

Indlu yokufundela yabafundi besikolo sezinga lesibili labadala ifakwe amatafula lemitshina etshiyeneyo eyokuthunga impahla.

Abafundi besikolo sezinga lesibili lihlanganisa labadala bagqoke ama unifomu abo ayisibhakabhaka besebenzisa umtshina wabo omkhulu owokuthunga.

Indlu yabafundi lezinga labesibili lelabadala ezifundweni lifakiwe imitshina etshiyeneyo egoqela icomputer lapho okubonwa khona izinto ezitshiyeneyo.

Abafundi abasezingeni eliphezulu eligoqela abadala labantwana, bahlakulela izihlahla ezitshiyeneyo ezigoqela lomjumvula.

umqeqetshi wekolijini ufundisa abafundi besilisa labesifazana abafundela ukuba ngomanjinela ebatshengisa umtshina osetshenziswa khonapho

Abafundi besikolo sezinga eliphezulu elabadala labantwana bagqoke amajazi ayisibhakabhaka lezikipa eziyi orange bethwele insimbi zezimota ezitshiyeneyo.

Abafundi bezinga labadala, bahlangene abafana lamankazana befunda ngemitshina etshiyeneyo eyokubaza insimbi emsebenzini.

Abafundi besikolo sezinga lesibili ezifundweni abagqoke amajazi amhlophe basendlini yokufundela isayensi lapho abasebenzisa khona imitshina yabo. Eminye ingamatshubhu eminye izimpompi.

Indlu yabafundi abasezingeni lesikolo sesibili lasebeqedile isikolo sesibili ifakwe phansi isamende esibomvu yafakwa amatafula alithanga lokokubhala oyimhlobo etshiyeneyo.

Abafundi besikolo sezinga lesibili ezifundweni baselebhu lapho abasebenzisa khona imitshina etshiyeneyobencediswa ngumbalisi wabo ogqoke ijazi elimhlophe.

Abafundi besikolo sezingalesibili ezifundweni, bayahamba bephuma phakathi esikolo, okuhlanyelwe khona izihlahla eziluhlaza, kwayenziwa lomgwaqo ofakwe izitina phansi.

Abafundi besilisa labesifazana. Abesikolo sezinga lesibili, ezifundweni. Bayatshengisela ukugida okuthize. Begqoke amabhulugwe aluhlaza, lezikipa ezimhlophe. Abesifazana begqoke izikipa ezimhlophe, leziketi ezilamabalabala.

Umbalisi wesikolo sezinga lesibili ezifundweni uhlezi phansi ebhentshini egqoke ijazi lakhe elimhlophe ngemva kwakhe phezu kwethebuli kulamabhuku okubala.

Isikolo sezinga lesibili kwezemfundo kuhlanyelwe iloni lezihlahla eziluhlaza. Sona sakhiwe sapendwa ngombala oyibubende.

Ibhakani elifakiwe esikolo sezinga lesibili libhaliwe izaziso lokuyamukela abantu ababuya bezovakatshela esikolo khonalapha

Indlu yabafunda ifakwe izitulo zabafundi yaya njalo kwafakwa lendawo yokubhalela emhlophe ecitsheka lula.

Ibhakani elilombala omhlophe laya njalo labhalwa ngamabala amnyama kugqugquzelwa ukufunda komntwana oyinkazana esigabeni.

Isikolo sezinga labafundi lesibili ezifundweni sileggceke elifakwe isamende phansi , kwafakwa lendawo lapho kuma khona amabhasi okuthwala abafundi

Isikolo sezinga lesibili ezifundweni sakhiwe safakwa umduli wezitina ezibomvu le nsimbi phezulu kwafakwa lebhakani elibhaliweyo ukubana ngese catholika

Isikolo sezinga lesibili kwezemfundo sicecisiwe ngezihlahla kwahlanyelwa utshani obuluhlaza sayasapendwa njalo ngombala oyi blue. Umphathisikolo uyasibuka ubuhle baso.

Abafundi abahlangeneyo amantombazana labafana basendlini yabo yokufundela lapha umbalisi obanikeze khona amaphetshana ekhankasela ukuba bafundela ukuya ekholitshini elisezingeni eliphezulu

Umbalisi wesifazana ogqoke isigqoko esimhlophe lebhatshi elimnyama .Ubhale emdulini, ebhalela abafundi abasezingeni lesibili ezifundweni. Abasezingeni lesikolo sesibili ezifundweni, waya njalo wafaka ingwalo lokokubhalisa phezu kwethafula.

Umbalisi wabafundi esikolo sezinga lesibili umile endlini yokufundela ugqoke ijazi lakhe elimhlophe emdulwini kufakwe ibhodi emnyama eyokubhalela nxa efundisa abafundi.

Abafundi besikolo sezinga lesibili ezifundweni bagqoke amyunifomu abo aleziketi eziluhlaza lamablawuzi amhlophe behamba endleleni efakwe amaplulanka phansi.

Isikolo sezinga lesibili kwezemfundo lakhiwe ngezitina ezibomvu lafakwa umdluli wokuvikela amasela egedini kulobaba ohamba ngebhasikili ongena phakathi esikolo

Abafundi besikolo sezinga lokuqala lwezemfundo batshengisela umgido wemdabuko begqoke bafaka lamahlwayi. Abanye abafundi behlezi ngaphansi kweviranda bebukele.

isikolo sezinga lesibili kwezemfundo sitshengisele ama wofisi abo kwaya kwafakwa le flag elombala wakulelo lizwe kwahlanyelwa lezihlahla kwapakwa lezimota ezitshiyeneyo

Abafundi besikolo sezinga lesibili ezifundweni bayadlala phandle begqoke amayunifomu abo alamayembe ayisibhakabhaka lamhlophe isikolo sakhona sakhiwe ngezitina ezibomvu kwafakwa isitezi.

Indlu yesikolo sezinga eliphezulu, ilamagabha amabili awependa. Elinye lilependa emnyama elinye emhlotshana. Kwaya njalo kwafakwa letafula lelendawo yokufakela impahla.

Indlu yokufundela kulabo abesezingeni eliphezulu, ifakwe ibhodi eluhlaza eceleni kwafakwa emhlophe . Kwafakwa lezithulo lamathafula akhona.

Umqeqetshi wesikolo sezinga eliphezulu. Uhlezi etafuleni ugqoke ijazi lakhe elimhlophe. Kulezitulo ezifakiweyo, esinye sibomvu esinye siluhlaza letafula elithanga lamabhakani achasisa izinto ezitshiyeneyo.

Indlu yabaqeqetshi abakuzinga eliphezulu ifakwe izitulo lamatafula okulingane iminyaka yabo kwafakwa lokokubhalela okumhlophe.

Abafundi besikolo sezinga eliphezulu basendlini yabo yokufundela lapho okuletafula lezitulo ezilokokuqamela okuluhlaza lekhabothi eyamabhuku abo atshiyeneyo.

Isikolo sabafundi bezinga eliphezulu kwezefundo silezihlahla ezinde lezifitshane eziluhlaza tshoko kwaya njalo kwafaka legceke lokudlalela ibhola lokuqaga.

Isikolo sabafundi abasezingeni eliphezulu, sakhiwe ngezitina ezibomvu. Kweyinye indawo kuyisitezi kwahlanyelwa phandle iloni lezihlahla eziluhlaza.

Isikolo sezinga eliphezulu ezifundweni lile gceke elihlanyelwe iloan eluhlaza , kwahlanyelwa lezihlahla. Sona saphendwa saba lithanga kwezinye indawo saba lezitina ezibomvu.

Kulezihlala eziluhlaza kanye lesihlahla se alovera esingaphandle kwezindlu zabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu. Eliyakhiwe ngama zenge aluhlaza.

Indawo elempompi lamasinki wokugezela izandla iseskolo sezinga eliphezulu esakhiwe ngezitina ezibomvu kwabayisitezi esiyaphezulu.

Isikolo sabafundi bezinga eliphezulu sakhiwe saba yizitezi tezi kwafakwa amawindi amancinyane alingeneyo kwahlanyelwa lezihlahla eziluhlaza.

Indawo eyayakhiwa yabayindlu ifakwe amagabha okucitsha umlilo alomoya phakathi abomvu yayakhelwa endaweni elotshani oluluhlaza duzani lendlu ependwe yaba lithanga

Isikolo sezinga eliphezulu labafundi ezifundweni, sihlanyelwe ilawn eluhlaza tshoko, kwahlanyelwa lezihlahla ezinde lezimfitshane legceke elifakwe izitina phansi.

Isikolo sabafundi sezinga eliphezulu sifakwe ibhakane elibhalwe ngamabala amnyama ukubana sona ngese Khatholika.

Abafundi besilisa abasesikolo sezinga e liphezulu basemzileni wokubhadala isikulufizi sabo

Abantwana besikolo lezinga eliphezulu ezifundweni basendlini yokufundela ama computer , lapho abafundiswa khona ngumqeqetshi wabo

Abaqeqetshi labafundi besikolo sezinga eliphezulu, bayabhala emabhukwini abanye bagqoke izikipa ezibomvu omunye ugqoke iyembe eyisibhakabhaka.

Isikolo sezinga labafundi eliphezulu, sifakwe indlela phakathi ehlukanisa izakhiwo. Indlela le isindiwe ngezitina ezincinyane ukuze kungabi lothuli.

Indlu lapho okuhlala khona umqeqetshi osezingeni eliphezulu lokufunda, ifakwe umbheda letafula lapho okubalelwa khona.

Indlu yabaqeqetshi abasezingeni eliphezulu, ifakwe imibheda ngambili, ngambili. Kwaya kwafaka lenditshi yokugezela izandla kwafaka itafula lokutaditshela ngesikhathi santambama.

umgwaqo omkhulu odlula phambili kwesonto uvaliwe ngezinto ezibomv ezitshengisela ukuba akula mvumo yokuba kudlule imota ngoba kulomhlangano omkhulu ebandleni.

Isikolo sezinga eliphezulu ezifundweni .Silomduli ole zitina ezibomvu .Safakwa ibhokisi eliludaka elamagetsi .

Umqeqetshi uyahamba egcekeni elisindiweyo ngezitina phansi elesikolo sezinga eliphezulu esakhiwe sisiya phezulu saba yizitezi.

Ikolitshi yezinga eliphezulu labafundi iyakhiwe Yaba yisitezi kwafakwa izindlu ezitshiyeneyo kwahlanyelwa phandle utshani obuluhlaza Sona sapendwa ngombala omhlophe

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama elibanjwe ngensimbi eziyisibhakabhaka liseduzane lendlu ependwe ngombala omhlophe ngaphansi kwafakwa izitina ezibomvu.

Ibhakane elilemifanekiso etshiyeneyo okufanekiswe owesifazana lapho echasisa ngokwenzakala ekholegini elisezingeni eliphezulu labafundi kwabhalwa njalo kubana ibizo lakhona kuthwa yiliphi

Impahla zomqeqetshi wezinga labafundi eliphezulu zifakiwe endlini lapho ezilengiswe khona kwafakwa lendawo yokufakela ezinye impahla.

Abafundi bezinga eliphezulu ezifundweni abafana lamankazana basemcimbini lapho okutshaywa khona iziginci ezitshiyeneyo.

Imibheda yabafundi abasekholeji ibekiwe yaminyaniswa. Akukuhle sibile, kuminyene lapha kuyonale indawo.

Abafundi besikolo sezinga eliphezulu bahlezi endlini yokufundela lapho besebenzisa imitshina yokubona izinto ezincane zisiba nkulu begqoke amajazi amhlophe.

Abantu abatshiyeneyo bahamba phandle egcekeni lesikolo sezinga eliphezulu ezifundweni okuhlanyelwe iloan eluhlaza legedi elikhulu.

Isikolo sezinga labafundi eliphezulu ezifundweni. Sakhiwe sabasihle kwabayizitezi zafulelwa ngamazenge abomvu.

Abaqeqetshi basendlini yabo yokufundela ekholijini esezingeni eliphezulu. Kufakwe amabhentshi kwaya njalo kwafakwa izibonelo ezibhalwe emagwalibeni ngezinto abafunda ngazo.

Isikolo sezinga eliphezulu silebhasi ebhaliweyo ukuba ngeyasiphi isikolo sakhona njalo ipendiwe ngombala omhlophe yabhalwa ngombala oyisibhakabhaka amabala akhona.

Inboard encinyane eyokubhalela eluhlaza ibhalwe inombolo ezinengi ezabafundi abasezingeni eliphezulu

Isikolo sabafundi bezinga eliphezulu ezifundweni sakhiwe ngezintina ezibomvu safulelwa njalo ngamazenge abomvu safakwa amawindi amakhulu apendwe ngokumhlophe kwahlanyelwa leloni eluhlaza phandle.

Izindlu ezehlukeneyo zabafundi abasezingeni eliphezulu kwezemfundo ziseduzane lomgwaqo lapho okufakwe khona iheji eluhlaza.

Abafundi abasesikolo esisezingeni eliphezulu ezifundweni bagqoke amavesi afananayo. Abanye njalo bagqoke izigqoko zabo amayembe. Belungiselela ukuyadla umdlalo othize